Bakhasi babili nga bakhasi bano bali bazungu, bekhale khundebe bekulewo i computer ili khu meza, nga bosi balolelekho.

Babandu basesaba, nga barano bali bazungu, mutwela ali umumali, barano bali basaani, mutwela ali umukhasi nga bakwarire tsikofila nga kha bakyenda kha beyongelayo ibweni bali mukewa, bisaala bili tsindulo ni iliwo inzu ikhebonekhela mubisaala awo, ligulu nalyo khalibonekha.

Bakhasi ni basaani nga bakwarire tsingubo tsye buwangwa tsyafwana kamasyelo khabemba, bala khabapaka mukhoono nga basangalile abandi kha bapa tsingooma.

Lilyaato nga lili khumetsi kamakali, ela e'lyaato lino lilimo babandu babili babekhalemo nga khundulo iliyo lukongo, bisela bili bye angolobe inyanga khekwa

Babandu bataru nga bakhasi bazungu bali babili ni umusaani umumali mutwela nga babili bakwarire tsikofila, amala bosi bakwari bamemile tsibag khu mukongo bahambile ibindu bili khubanyalisa kukenda mu lukingi luno. Lugudo lwesi khababirirakho khulikho kamabaale kamakali tsindulo iliyo bisaala, bunyaasi ni bilimwa.

Ibindu bya plastica byesi barambisa mu tsingo, mu masomelo, mu madwaliro, khufura khu buyonjo nga bu brush bubweya kamandu, tsi bucket, tsi brush tsi scubbinga, ni bibindi.

Umwana umusoleri nga wetukhile isawu ilimo ibindu bikali khumurwe waambile kho kumukhono mutwela elah yuno wemile khungaki khwe khulunkongo, nga esi Emile iliyo lulwanda oba kamabaale, libaale likaali khundulo iliyo busaala ni bunyaasi , ligulu khali bonekha

Lilyato nga lili khu'nyanza nga khulyato khuno khulikho bandu babili mutwela wemile buusa ukundi wabukule kumukango khayekhesa mumetsi, iliwo bulalo bububirakho nga inyuma we'bulalo buno iliyo busaala bufiti khundulo iliyo kimisaala kye'kamasanyalasi lukingi ni liggulu nalyo libonekha

Umukhana nga umukha yuuno wabowa litsune wakwarile i'sawa khumukhono ali mungubo tsimali kimikhono kyewe kibili waambile khu'computer wakilolelekho ni tsimoni tsewe biliwo byesi khakhola munzu mwesi e'khale muli mwetsi glass

Tsingubo nga tsino batsanikhile khu wire ela mungubo tsino i'liwo imbesemu, yabawo i'limo bumuli, tsabawo i'tsilimo bu line , tsabawo i'tsilimo i'rangi i'waanga, iye i'rangi iye nabinzari tsimali, ela nga khundulo i'liyo kimisaala asi iliwo bunyaasi , ligulu khalibonkha ni lu wire lwe kamasanyalazi.

Inyanza nga ilimo kametsi kamakali, era khundulo khwe nyanza khuno, iliwo lulwanda nga khulikho tsinzu ela tsinzu tsetsi gorofa ela andulo iliwo i pikipiki, iliwo ba bandu bali khukendela khundulo khwe kametsi Kano ela kamayengo kekametsi kano ketsa ne kapa khu lwanda khuno ela khalu- khali'umbukha- khalu'umbukha.

Kametsi kamakali elah kametsi Kano ili i'nyanza kalikho kamayengo mafwiti elah liggulu khalibonekha, bisela bili bye'angolobe inyanga khekwa

Ku tractor nga khabakurusa musitondoyi ela umusani wekhaalekho, andulo waliwo umukhaasi uwambile kimikosi kye tsikhaafu tsibili mukhono ali khatsiwusa khabeyongelayo khabatsa ibweni , khundulo ilikho kumucheli, babyalakho kumucheli nenga kuli kumwana.